Issi addey Tophiya bandira mayo woyko Tophiya giza xuufera diza mayo mayidi,xoylle be kushen oykidi baadho giddon eqqi baadho oothees. Sekkiraka keethi beetees. Addezika xoylleza oykidi isiniso xeellishe de'ees.

Bambarey beetes,haysika bambarezi qondi bambare getetanawu danda'es, bambareyka maxinera issippe gididinne kaxidika qase mali'isanawu danda'es guusuko, haysika bambarezi keehid zo'idinne Madara gidin adhid de'izasi betesi.

keehi dinnay sanbettize aase giikqo sukaroykka de7ees asseka qoofe woththida sikkadatettida qoofe woththida isi aayakka sukarosacu kancu gan keessashe beeddays asseka hara aze giikko wolotikka beeto sunna wolotakka giigessizayra deays

tamboy keehi dinne issi bolla mecetidideys hayssi bettes hayssi tambozikka hawan melishe kiehidinne de7es asatikka gaaye wothidikka ga era hayssa tambasa uyanon dandayettes kusuko gidoppe attin ha7i woden keehidi lo7o giten nahyssi qa

keeydinne dumma dumman kaththa qommoti beettoso na beemisos baaddotikka botha baaddotikka qaseka keeydikka misiratikka bettishe de7oosona ataraykka beettishe deees hayssika keeydi lo7o gididayssi bambaretikka beettees

issi addey umbubbo sandeta dhokkooththidinne denthise de7es hayssika umbubbo sanzesi buro umbubbana woykko muommanaw deees gidoppe attin biittan duge woyketoyssa saattesikka dhokkooththidi denthise dees guussukko hayssika lo7okko

Muzozey ayfe kessidayssi tiya mooze keehi dikka kacho leynsi beettes hayssi mozezikka keehi dikka issinoozi minni dikka ayfe kessidayssi beettishe dehes muzozeykka keehi dikka asa naytas balgo galla si meetettanawu keehi dikka maaddes guussuku.

Issi adey meela badala poqishshe beettes badalazakka poqidi badalaza ayfezakka kesishshe bettes adezikka badalazi kehidi meloyissa iza oththishe bettes gusukko hayisakka adezi meleththizayssa gidikko dhiletakka demetanas danada'osona

Kath zeriza asati biyetosonna qoopfe woththida ateyka zooshurappe maydayssa sissane ne oykkidi kath zerishe beettees iza guyrekka daro asatikka hiza tane zerishe de7oosonna haakkidekka keehi daro asati kathata ekkishe zeranaw de7oosonna.

sohoy uuthara diziza sooy beettees gitoppe attin uutha hayssi aasikka asatikka keehfikka goofe wothoytikka gooti tamaoydikia uthu bidirishe beettosonna hayssika uthu bidirizayssesi oykkizese gidikko keehidi daano danda7ees

shunkurto ooththishe nam7u asatikka beettosona shunkurtozikka yafaran toketidi deisayssasi keehidikka biitta ka issa ushshishe de7osona issi addeyka shunkurtoza gibbera haase kirayishe beettes kussuko hayssika shunkurto duchcha cun7ana mala maaddes

Huute tokkisa asha geeytinne beedosonna aytikka watikka issi heerappe issife cugan shiiqitinne uute tokkana gishshe eytas kaapoyka etaalcho koqofiso immisayssa isa siyishe eyitappe kaha kapozappe akeekishe de7oosona.

issi addey xurqafe oykkidayssi nam7u borata waaxdinne goyishe beettes gidoppe attin issi borazi zo7o issi borazi qasseka masara woykko karethara booththara walakakko addezikka keehidi karetha gadeka haradisidi goyishe beettes gussukko

Issi zoo shurappe mayda nay woykko naa yelagana dicchizayssi boorata waaxishe deyoosona hassika zo7u booraykka karetharakka zuura walakka booraykka waaxetidi nam7atikka koyishe deyosona shaaratikka haakkidi beettishe de7etti.

Kaamey kaththan haaththe pissitishe bettes guussuko hayssi haththezi pissitetizayssa giidikko kaththazi kehiidi ayffanawu dandda'es kaamezika kehidi qa haththeza tookidi eekidika pissitishe efffishe bettes guussuko hessika lo'okko.

Kaamey bettes hayssika kaamey gadde goyyidi sa nati mashshinen go'ettidine gadde goyiddine kehiddi maddanasi danda'essiko gussuko asa naytika be wolqqa wurssona malla kaametika kehi oththidika asa naytta kehi daaburona malla maddossona.

kawo oosanchatikka yelaka nayti woykko panthatikka peettosonna qasseka maashineykka biidata guyuzayssi hantha fistizayssi beettees issi kawo oosanthatappe ceekaaddezi hayssa pantha nayta woykko yelaga nayto tamarsishe timirtetakka immishe beettees

Nam7u asati beettosuna kaamenikkan go7etidikka hayssa batalasa haaththene wussishe beettosuna batalasikka keehdi cilin libettizayssi haaththe uuzayssa gidikko keehidikka ordidi aypanan dandayees issi attezikka eqqidikka iza xeellishe deees

Kameti beetosona kametikka hayssika cakishe beettes asi cakishe giikko issibolla gaashekka cakishe beetes hayssika kathcakisha kaamezikka maashinin goyetidi keehedikka hayssika kaamesa bolla kathesa aaththise dees gus.

Keeththey wuutharate izasoy hetes santhetikka dumma dumma dan'o zoosetikka beetoson na nam'u naytikka ekiti deysesikka issi addeyka hayssatouzasaka qasseka aaththen hushshena gishe beettes kunsukko.

Gushshanja koydi maaddiza kaamey beettes hissi maashinerakka gididikka kaamezikka goshshensosa keehi di goydi maaddano dandayees gunsuko kaameykka keehidikka hayssikka daro kaametikka soome dhora diza kaametikka goommatikka kareth gididaydikka beettosona

Goshsha kameti keehiti beetoosona hetika goshsha kaameti mashinin go'ettidinne biitta keehitinne leeqisidi koyti asa nayti ba wolka wursilla mala maaddana dandayetes hayssika kaanesikuwason beettizayssi de'ees gussuku

goshsha kaame beedees kaamezikka issi asa nayti be wolqa wursonna mala keehidi goytini kaasa nayta maadano dandees guussukko kaamezikka keehidi qayssikka oorath gititi beettizayssi de7ees kussukko isaska medhosi zo7okko

Goshshancha kuddi maaddiza kaame maashineti geedinne qkabetosona hamashinetikka oyketiti kaamera hissi bolla deezeessa gidikko geehdi maaddanawu dandees dissinthon maaddizaytikka nam'anthon maaddizaytikka geetikka beqo daggo dambe sunthan deeosona.

Issi addey maashileni go'ettidinne gate goysh beettes isi ufa goyeshinni qasseka xuuray keehidinne dendezayssi beettees hayssika qorqoron qorqorettida woykko gorgoron keexettida kechcha sinthane hani bagkami bettishe goyesh deees.

Goshsha kaamey beettiseeti ees guussukko hayssikka kaamezi maashinen goo'ettitinne gehitikka biitta na gitikka go'ishe dees hayssika koshshinchay waayidikka dofolkawuusuna mala keehiti maado immana dandayees gussuko kaameykka hayssi keehitikka lo'o.

Issi mac'asiya pompa gidonka zayte oykada zaytezi aazape hanizee gizaysa xeelaws mac'asiya katha kifilen oothiza oothancha gidanaw danda'aws izaka izi sinthani madabarara kumi uttida kathay dees koshiroyja dees.

kuma maato immizayssi asa naytas kumakka wasanayti wolgada buritays maado immishe beettis issinuzikka qoofe woththidayssi iza asa naytas waadizayssanne isa bessizayssa beyta qaapo kitanan dandayes kussukko

Asa naytas loo7ooxiza nam7u undeti beettosonna eytikka mace naytanne attuma nayta yelaga nayda guuthada sishisinne ehitas katha immishe beetosonaa pompenikka aaxe imishe beettosonna hayydakka issinakka issinays pompesa duo immashe beettes

Kietinnekka asanayti woykqa wolqa bandayta dumma dumma baado madizayssi qaxata matiza ka mey beettes hayssaka ammeza giddon issin diya uttata de'ays qasseka kuyenekka issinaadayssi eqqititeyzayssi beettes.

Mitha boyet keehippe cilildayt betosoana ,2 asatika Mitha boyeza gidon betishn haytheza eqidika issinya be silken denthashe de'awus . Issi adezika qope wothidaya de'es izra guusuko , izaka salo samaye medho shurabe mayadus.

Uththi beetees. muchotikka keehidikka issi ordidi ordidi haakidi haakkidi duccatikka ordana mala tokketidi diccidi de'izayasi beetishe de'es guusikko. Asa naytikka uuthappe daro miishata demanaw danda'osona . Etti mata medhosho demanaw danda'osona.

shunkurtoy beetees shunkurtoyka gakkizayssasi keehidi beephishe de7ees shunkurtoykka cora woykko dalga bessan beepies mithatikka shunkurto giddozan aadhdidi adhdhidi peetiosona saloykka bollara shaaragakka deizayssi beettes guussukko

Dumma dumma ayfayfe qommoti woykko dhalle qommoti beettosona issi addeyka suuqen odayishe deqqidinne ka issa ayfayfe qommotoza wokko dhalle qommotoza bayzishe beettes leefiso oskaretha dhaletti shumburati baaqelatinne madabatan kumidikka dumma dumma sati beettosona.

issi bessani woykko issi heeran deiza asatikka kieytikka oosanchati beedosona nam7u macatikka sintha baggara uttidoosona geytappeka issi essi7eyta qaala woykkoyeyta qofa halchoyytas oodishe deiza asatikka ekkizaytikka xaafe oykkisaytikka de7oosona

Boyey beettes boyekka asa naytas kaththas maates boyesikka keehetikka hayssika goothuka buro ciizayssi mitha boye geetettana dandayees gidoppe adtini gorkororadiza sooykka beettes mitha tikkateyoasonna.

hulte tukkiza kawo oosanchati woththe shurapfe maydaytinne boote qopfe wothidayti keehidi beeguddo osona haytikka kawo woosanchati pute tukkishe hayssika puutteza aaza putekikko tukke pute kidanan dandayes gussukoheytikka issi simoti dunguza ta qoodhera yeggida

kawo oosanchatinne keehiti daro asati puute tokki sheete oosona haytikka etife tokkiza puutezikka keehitikka ayfisayssa gidikko oosanchas lo7o buurotas gidana dandayes kuussukko hayssaka puute tokki biitta zaari sheete eettis

Aybayeis mithatinne wora malaa gititi beetosonna hayssika wora mala gititi beettiza mithati woykko loome aybisissa kitanan danda'es kunsukko gitoppe attin hayssika mithati keehidikka kuwata kaasanayta simmano maaddosonna.

Puude tukkiza issi zo'o shurabe mayida adde puute tokkidinne biitta zaarishe beettes. Addesikka puteza tokkaki nam'u kushshezan oykkidinne biittasa zaarishe dees.addes guyerakka keehidikka machatikka tukkizayti haatha ussizayti beettosona.

Woray keehidinne daridi beettiza woray deees wurasakidon keeththa daggizayssi ulettidi keehidi beettizayssi aadhddi aadhdidi beettishe deees hasatikka keehidi eqqidikka hayssa xeellishe dee oosona gitofe attin salonikka shaaray beettes.

Oge bola betiza giya woyikko giya misiley dumma dumma ayifa ayifeti bayzetanas dandayosona lemissos shunkurtoti donotikka betosona bambaretikka umbubo sanththetikka de'osonna gusukko asatikka hayta bayzizaytkka entas go'a imizayissa oykiddi utidossona

Loomeyikka hayssa beettes loomezikka issi bolla cuggan cuggan de'izayssi ananasettikka dumma dumma miishshati suqesson bayzettishe hayssika ayfetti de'ossonna papayikka bettishin muuzettikka de'ossonna guussakko hayssikka lo'okko

Aypaayfe qommotikke hidi beettoosona leemifo shunkurtoti dunotikka beettooso na qaysireykka dumma dumma madabadan aadhdhidikka boththe shunkurtotikka beettosona guussukko hayssika tumukka gidana dandayees

asatiqa indedikka adtetikka uke bolla mayfayke kommota bayzishe beetoso na issi atten loome bayzishe loomeza ka cu kachuan kessidi bayzishe issi fakach erdishe beettees awaytikka duno bayzishe de7oosona shunkurtoka bayzizay raq beettas gussuko.

Ayfa ayfe qommoti beettoosonaa ayfa ayfe qommotappe leemiso su wayssen beettizay loometikka beettosonaa dunutikka beettoso naa qasseka santhatikka beettosonaa hayssika fireykkakee hidi beettishe de7ees gussakko.

oge bolla ba esettiza woykko kiya bessan ba esettisa dumma dumma ifa aifeti beettosunna leemisos donoykka dehes shunkurtoyka beettes asati kaf dewoosuna kaameykka eqqeda issi beettes kuussuko hayssika asati ba wolqa mala shemmano maaddees

Inddusththure giddon ooththiza asathikka beeththoosona; oosanchchatikka keehidikka issi medho mayida ethikka huuphen issi medho woththida ethikka uththidi de7oosona;gidoppe aththin eetha giddoppe issinozikka qassikka booththa mayi des; hayithikka dumma dumma miishshatha xeellishe de7oosona.

Cishati betosona hedzu macca nayit cishata giddon betidezayiti betiosona ettika loo loo cisha bena loyizaysa maxiddikka idimi idimi oyikidosona gusukko hayissi cishazi zoo pudhi dessi

ciishshati zoo medho pudhida ciishshati beettosona macetikka aayetikka hayssa ciishshaza giigisidinnekka bayizaytikka beettosona qasseka giigissidi woththizaytikka qachizaytikka le7oosona gussuko hayssiqa ciishshazi keehidikka lo7o

keehiti hi jora asati eqqiti deidoosona haytikka keehi jora asati eqqiti deizayssa similsanis solloy beettes sollosikka hayssikka dumma dumma katha ayfetikka bettosona ehytikayssa kathatasa bessishe de7ettes guussukko kaho osanchatikka eqqidayti deyoosona

ciishshay pitees ciishshaykka wodhidayssi keehidi issifo lagitidi beettishe de7ees kuussukko ciishshayka hayssi keehidikka lo7okko gidoppe attin hayssika keehidi asana tas mubayssamamadees mussako

mangoy keehidi ayfidayssi kaxi de beettees hayssa mangoza giddorakka ogebeettees mangozikka keehidi suy dikka kaxidayssi hayssa beettishe deees kuussakko hayssika mangoy asa naytas baayatetha immano maaddes kuussakko hayssika ayfiayfi qummotappe issi nusakko

cililizayssi geehidi beettees ogira bizayssikka cililizayssa giddotara beettes kuussukko gidope attin nayssi cililizayssazi geehidi mithatikka mango mithatanneay ayfe mithata gitanaw dandayettes keehitikka dadhidikka aaraykka sekkin beettees

Eessi beetes eessika maxabe beetizayssi hayssi eessa ukethikko ukethazikka issi addeyka hayssa eeththaza paxidi paxidinne eessaza yeggeshe te'ees hayssanka sollopayeggidi iza maana gees.

Badalaykaki hidi cililitinne debbaheran gulishe deyizayssi beettees haysse badalaza bollara kaa qasseka badalazaka dumma dumma qasseka mephitanikka bessizayssi badalazakka denthi shete'ees gussukko hayssi badalazikka cileliti beette.

Kate ittiti liiqida bootani asatikka kath girishe beettosunna dunokka tokkisoy kachizayti kacheto oldasen ixunuzakka tokkisa asatikka beetti she te e husuno gussukko hayssika ke hidino lo'itinne go'a imma nau maaddees.

Shaapa haaththay goggidi bizaysi betees. Issi shaapa haaththi Teqetidi dizayssi goggidinne Teqetidi de'es.zaaretidikka dumma dumma kaathatasinne aypaaypetas maddes gussakko.

Nam'u asatikka booththo shurabe maydaytikka bena silkene xeellishe de'osona eta guyerakka abbay keehidikka de'izayisat betees hessape gede kaththatikka abbaza achchan keehidi zereti bettidayssi dolidayssi de'es.

Keehidinne kawo ooschcha geetettiza asatikka beettosonna. Ha etikka issi qodimaga woykko issi halchcho eta qofay woykko daannay aaththiza issa. Isakka shiishe beettosonna. Eta koyirokka goyiza ogeta giigisisa kaameykka beettes.

keehidi izeretidi diza denbba bessan izereti dideyssa kathati beettosonna cuwaykka cuhudi beettes haqathiza giddorakka okeykka haakkidi efizayssi beettes qossuqo hayssika haaththeta uydilo izayssa gidikko keehidi ayfana dandayees.

Deyishshaikka betosona heeyit deyisahat botha deyishatikka masara deyishatikka betosona hayis Soho medosatappe issinoza gidanaau danidaees

Keehidinne daro miizati issi bolla maata mishe beettoso na hayssi miizazikka issi heerane qaseka gecha kechetidi maaday maatetidayssa issi heeran keehidikka issi heera miizatikka miishe issi bessen beettosona gussuko.

issi baquloy eqqidayssi beettes aquloykka soome dosatappe issinoza geetettes issikka maata kieththey deysayssi kaynen beettes guussukko kecheke izaathara kecheti deizayssi beettes saloykka bollara beettise de7ees guussukko hayssikka gudekko

diizati kaame bolla deizayti beettosona izatikka keehidikka ogeraqa daro mishikka izayssi dees qasseka hayssi booratazikka kaame bolla deizaytikka qasseka hissimisha kaame giddon eggin nisamishekka issi bolla bettettes guussuko

Denba bessani woyqo denba eranni maatayxi yano purci di deyza bootani keetikka daro miizati kacera deizayti booratikka beettosona zo'o mizikka qasseka booththa mizikka qasseka hara azigikko tulla mizikka keeetikka sinaberoqotikka beettos.

Heedzdzu te ishati woykko deishatikka heedzdzupfe bohya kiditeykinne issi aaya mithi guufe woykko guufe do7issati nangisayssa deyshati naangizayssa oykkada diyaysso hayssika suthi de isa pootani keehidikka bey yiirianide7edes doyshate huhyssuo.

Waaddamiiziya beettays waaddamiiziyakka wasaratana gidara keehidikka wokka waadda miiziya hokkadakkabe dirsan gashe qasse kayssin hiishay imin izis metettizayssa immin iza mashe beettays waadatikka maath keehi moosona.

Puteti kehidinee dicizayis be cugan cugan de'eyisa puteti medhetidayis issi bollan des hese putezika aza pute gizayisa gidiko tuke puteko hayisaka loyithi tokiko ayipanawu danida'es

Gaashe bukkiza nam7u asati beetosona. gaashe saka bukkidin kafude hiraysu hissise dhokkoooththi dikka carkon denthidi bessishe deees issinosikka gaashe upulaza issi bolla addes bootha qoafu wothoyssas ulishe de7ees guussakku.

Gisteekehidinnekka ogistey ciliidinne dichizayssi beettees ayssi gistesikka ayfi kessides gistesa kuyera kuufe oykkidaytikka makaaba oykkidaytikka aapu addete giikko issimo nam'a hedzdza oydda ichacho addetikka wokenuome dizayssara hamettishe de'yosona.

sooykka issi qorqororat issasooy beettes qasseka haakkitikka keehidi oydu gidiza maata keeththedi buudzdzan kamottidayti beettosonna saloyka bollara shaarara deizay zuumaykka dhoquhidi deizay mithatikka beettishe deeettes

kiyeytinne bancheni bancheli beettisa muuseti beettoson na hayti muusetikka qanxetitinne kehiti daayisda muze tappe kezidayssi qaye mooseti beettoson na eytikka issi bolla shiiqitinne issife deizayssi beettis

yafaran yafaran badalati zeretidi deizayssi beettes badalata gidonikka qasseka bargoyka bettishe de7es hayssi baaldusikka keehidikka yafaran yafaranikka zeretidi de7es hayssika wooththettidinne keehidikka haathe koyshe wuyena koyshe de7es guss

isiyaaya haaththe ussashe puuteta beettays puutesikka kechettidi simmidi keehidi deizayssa issiyaaya haaththe ussishin issinoykka ussana haaththe dunqatekka shi beettays hissi atteyka eqqidi xeellizayssi beettes guussako

keehidi mika dalga bessani hayba ayda qommodapbekka keehiti qaxi di de isa abukade bettes hayssi abukadousikka issi bessani oothetidi de issa bessanikka keehidi kaxidikka darlidibeedishe dees ukadeyka lo7ora kath miikko asi nayntas baayateth immana maaddees

Medosatas paayatetha immiza isi akimiya bettays iskeehikka medosada giddofe deyshatikka miizagigga beettosona asatikka keehiti hayssa maaddizayssikka beetdees issi naazikka aysi hayssa hoyqqo maakimeissi bessishe dees.

Heduossata gidofe issi miiziya beettays kasseka miizay godazikka asatikka edosunna hayssika kasseka medosadas bayyadetha immizadizi miizakqo oygidibedees gidoppe attinayssi giyanikka biiza mayizetafe deizayssi bessizayssah masatees

Uridaletika bettosona uridaletika kehiddi darro enittika gididayasti uridaletika wora medosa qomotape isso gidope attini eqidi deyidosona

motame duossatappe issinozi haysse none iqeccine gizayssazi qoodhata keehidi pazidi beettizayssazi beettesona hayssika beettizayssazikka missi denba heeranikka gatey woykko biittay goyettida bessani eqqidi qoodhe dhoqu ooththidi dee

Nam7u maayeti beetdoso naa maayetikka issinos uttidi de7idi hadaso xeelis hedees issinosikka isa achchene uttidi ichidi de7ees guussukko gidoppe attin maayke worame doossatappe issinoza geetettanon tandahes maaykka kutekko.

nam7u gammoti issi bolla siiqekidinne uphera hudhera gathithidinne issi bolla zembizay shi beetes gammoyka wora medo sadappe issinosa gi etettanau dandayettes gidoppe attin gammoyka wora giddon dibettanawu keehiti darita wora giddon beettanaw dandayees

kapo qommodappe issi kafoy medhorakkaloy izayssi uttiti issi mitha bolla bolla deizayssi issi misha xeellishe beettes kafo qommodappe gayssi toonazikka izas kareth gididayssi bollazikka izas salo medho gididayssi beettishe deees

Geleshshoy bettaysu galeshshiyakkawuttadade izara amucuka mashe beettays issi kushena bashuokaza oykkida saxa na gashe issi kushe sanqasega gaden woooththada ayfe tiri ooththada xeellase de7ays kusugo geleshsheykka wora medosakko.